issi macashiya bootha mayidara eqqada beettaysu hannaka koshshanchas maaddiza dumma dumma dhaletakka imisa rookidana dandayaysu kitopfe attinikka isaka be qudi maaga qoncesha sheediyayssu issi koyrakka ayfa ayfeti mithati beettosuna

dumma dumma kaththata aybisana maaddiza dhaley beettes hayssika dhalleza xuufesi beettishe de7es gursuqo dhallesekka bessiza malatan bessiza suufesi beettes gursuqo hayssika lo7okko

Ayfe tuukey shayettishe diizays betossona shayetiza ayfe tuukezi kehippe cuu'a kesishshe makilaykka iza giddon bettess penttidika hayssi ayfe tuukezi eqqidika duuqqetishe de'ossona gussuka hayssika lo'oko kehippe.

Oyddu addeti eqqidi issi mishshe filgi xellidi de'osona hayttika oyddu adeti eqqidayti issinozi sinththan boththu mayidaytika kote mayidaytika bettosona etta guyeraka dumma dumma ayfa aayfetika toketidayti timatimeti betosona gussuko hayssika lo'oko.

Papaye betees papayezika ayifizi dizayisa beses ba,inta bollaka papayazi ayifizinne kehi lo,izi betees hayisi papayezika isnoza lo,iyako lo,enako shulidi de, izayisi betees

Ayfa ayfe qomotappe issinozi tuke ayfey beetes haysa tuke ayfezaka maxidika asati nam'u addetika dacho kunthidika oykidaysi de'es haysi awan melizaysa gidikoka lo'oko gusako

Shonkiray betes kehidika daridi eqidi diza shonkiray betese shonkiray betes haysi shonkirazika kehidika kurete kuretara dizaysi betes gidoppe atin saloyka bollara sarara de'izaysi betes gusako

Tokki aybey kiyahidinne macetidinne micettidahyssi beettees hayssi tokki ayifezikka goykko ha tukizas ayfezikka kiyahidikka haytha tukki bollafe macetidinne hayssika kiyahi zu7idikka darridi micettidi beettees hayssika awan melikko lo7okko.

issi addey muuse oykkidi bessisay sities adtezikka muuzese ayfin muuzezikka kaxonna qahe muuzezakka bessishe deees guussakko gidopfe attin issi addezikka kushsheza isa bolla woththidikka muuzeza kaykka bessishe he addezi deees guussakko muuseykka asa naykas paayatetha simaaddees

Nam7u asati qoophe woththida eti eqqidi de7oosona. nam7utika karetha kooti maydosona. issi nuzikka beyssa zifidi woththides gidoppe attin eydikka katha giddon eqqidi de7oosona. hayssika kaththasi bashkala ayfi kessishe peekke.

santhe beettees hayssika umbupo santxe woykko muume santhe gidalawu dandayees mithati kafe idosolla santhefekka umbupotethi woykko muuma na buro gaanawu deyanawu dandayees gidoppe addin cillidikehehi beettees

ayfa ayfa qommotappe issinoz bettes hayssika beettisayssi apileti keehidi ayfidi beettosonna apiletikka ayfidayti keehidinne zo'idi beettishete eoso na issika koshshanchay murutiza murutazappe issinozakko

Issi addey xoylle oykkidayssi beettees issi addezikka xoylleza oykkidi nam'u kushen oykkidi eqqidi de'ees iza guyerakka daro kaththatikka ayfidayti baadhoti beettosona haakkidikka sohora de'izayssi miiththi keehi beettosona hayssi addezikka xoyllezani ooththishe de'ees

Aayiranne na7ara uththithi de7izaythi beeththoosona; nam7athikka issi issi kusheni dono oykkida; qassekakka leemathenikka donoy nam7atha sinthani beeththes guusukko; nam7athikka donuwa hisa oykkide de7oosona; donoykka kathas kathas maaddees.

paapayay beettes issi paabaya ayfidinne iza bolla metettan gakkida paapayati de7oosona hayssi paapayatazikka keehidi gakkibenna qaye de7ooso na paapayata giduccara qasseka puridi puridi beettiza guutha paapayati diccishe beettosona guussokko

Kileti dar'u gassoti mijedidinne awo bolla molishe deyosunna asatikkabeette usunna hakkidikka mithika irixi dikkuwati ekkiseyssi beettees salon ikka saaray saloni beettishe deees hayssi kara lo'okko irxa immanawu.

issi indana ayfa ayfeta woykko tukke ayfeta issi daachchoni shiishshadanne maxa ekadanne bettays hayssika ayfidayssasi keehidi bettishe deees tukke ayfesi hayssika keehidi maxedidayssi beettes izakka miicashe beshshas de7aysu

Tuke ayfetikka ayfidayssikka tukkezikqa keehidikka jilli dikka cilelidi bettees hayssi tukkezikka ayfe ayfida dikka maxey awan malethisayssa gidikko keehidi ayfe tukke gidanaw dandawosona hayssika hayth duke beettees

Tukke puutey keehidinne zeretida tukke puutey dolishe beettees hayssi tukke puutezikka dolitikka haythada kessi she teees hayssika aassi tokkizayssa gidikko ayfi tukke kezi dello'imaaddana dandayees gunsukko.

sooy beettees qasseka woraykka beettees hayssi soosikka worazikka dayidinne keehidi mithara de'iza sooy beettees gidoppe attin hayssikka qasseka keehidinnekka xililidi beettees keehidi worati beettosona

issi qoope woththida addey muuse oykkidi beessees hayssi muuzezikka qolce muuze oykko booththa muuze geetettizayssazakko hayssika booththa muuzeze addezi kaxibenna qayekko muuzezikka qaye kididayssaza addes oykkidi beshshishe dees addesa goyrakka daro muuzeti beettosona

bambarey so7o bambarey madabara giddon aadhidayssi keehidi melidayssi hayssi beettes bambarezikka hayssi keehidikka gundi bambare kiyatettiza hissasi beettes guussikko bambareykka maxinera gidikko hissife daaxetti kathani wodhdhees

aya ayfe qomotappe hayssi issinozi apile geetettiza yssasi beetees issi balla mithi ay hidayssa bolla apilemith yidayssa bolla apiletikakkeehidikka haybida yssi beetees apiletikka hasanaytas baayatetha immana maaddosona.

Asati keehidinne moose awan melethish yeti osuna hayssi moozezikka ayfidinne keehidi beettizayssi deees mooseykka qasse keehidi kadhaheeran beettes wussukko gidoppe attin hayssa moozezikka keehidikka aayetikka huphenqope woththidayssikka keehidi awan melethishe harqi shaaya beettays.

Ayfe tuke beetees hayssika ayfe tukezi shaayettidayssikka beettees qasseka shaayetizayssa kittos mikas shimerika ayfe tuqes eqqidi duuqettidayssi bortha shemimideys ayssi eqqidi duuqettidayssi cuway izappe pude kesizayssi beettees.

katha qommoti beettosunna leemisoosi woloykka keehidikka zoora wanaketi tay bettees gasseka sukaroykka beettees qoofe woththida indiyaka sukarotaza issi mishen shaakata kessashe beettays kuussuko

badalay ay kessizayssi bettees hayssi badalazikka tiya gaakkishe deees issi mathes shaka hayssa booththa badalaza woykko booththa baadhuza leemate kitoni bessays izakka awa melathashe kushen quuccada bessays

Uttidinne xummi di7ayfida shunkurtoy beettees issi addezikka shunkurdoda bookkidinne ehidinnekka issi bolla qole sheweykko kushshis beettes hayssi shunkurtoyka kaxthara kaxana maadies mithatikka haakkidikka issi gorqoroda diza keeththeebeettees.

Xunne donoy bookettidi dizayssi beettees,hayssika xunne donozi lo7idinne kaxxonna bookettides,gidoppe attin haaythezi qanxettidinne donozi woykko buddenna donozi bookettidayssi beettees.

Cililidinne yafaran yafarani cililidi dolizi beeththiza ayfe kessonna muuzee de7ees; hayssa muuze sinththani issi zo7o shuraabe mayide maccashiya eqqada de7awus; hayssatho muuze thokoy lo7okkoo.

daro puuteti diccana mala toketidayti beettosona haytikka haaththe keenan keenan uyidi toketidayti diccizayssa gidikko lo'idinne haytikka cililidi diccana dandayettes

Booketidi diza xunne donoy beettees hayssi donozikka lo7edi gakkonnaa xunnidi booketidayssi beettees gidoppe attin donozi hayshera dayi dayssazi donoza haythidazi qanxettidi donozi xunnidi beettizayssi deees

Daro zerethas gakkida donoti qoodettidinne beettishe de'eettes haytikka donoti zerethas marchidi gakkizayssa gidikko lo'idi ayfidi eesora dolidi xunnidi beettana dandayeettes.

Issi addey laxxana maydayssi woykko botha affilla maydayssi eqqidi de's qasikka issi addey nam'u borrata waxxidinekka badalla zeridayssan borrata hodhishe bettes.

Keehi daro tukke aybe miccettida issi awani miccetidenne qassika melishe dees. Issappekka endatika botha saneni qoretishe dees. Issi maccasiyaka bo cimay daro sawetishe de'asu.

Puteta tokishshe dumma dumma kawo oosanchchati bettosona kawo oosanchchatikka puteza tokishshe betosona hayss putezikka tuke putte gidanass dandayes gidoppe atin tokidi bitta zarishshe dettes gussakko

Issi adeyi namu'u karetha boratta waxidi gade goyishe betesi issi borazasi sinithazi boroqokko adezika xuruqafe gana bollara yegiddi boratta goyishe deyesi

Issi ayiya eqada micashe betawusu Izakka be hashe bollarakka haysa othadakka qaxizaysakka Issi qonchoro gizaysazakka Wothadanne Issi kushen Oykada betawusu ayiyakka goshi gaxiizara micashe dawusu

Dumma dumma asati aayetikka aawatika keehidika puuteta keehidi nam'u kusheni hedzdzu ki'o bolla gidida puuteta oykkidi tokkana epishe beetosona; qasseka haray sohoyka beetishe de'es; gidoppe atin puute tossika lo'oko.

Dorssa laaqappe dhoqqu giidi beettiza dorsseti beettosona. Dorsseta giddonkka issi kareththara booththara beettes. Harattikka mule issi medhokko gidoppe attin laxana mayida issi addezi eqqidi hayssaka kaththi maxeti eketida guyen uzzeta heemmishe beetes.

Atuma nayit woyikko asati eqqidi dizayissata betosona.ettikka eqqidi issi Mishshi hanin iza be'ishshe de'etees.hayita asata guyera azee worayikka betees.hayisskka tuccid diza miththatara betees gussakko.

guurara woykko wonttaara sa'ay buro wontishini issi addey nam''u boorata waaxidi goyishe beettes. Booratikka keehidikka asa naytas wolqa maaddana mala booratikka maaddosona.

tukketi bettosso tukketappe issi macashshaya ayfe tuketappe maxadanne tuke ayfeza kushin oykkada xeellashe bettays macashshiyakka ke'hadda ufayettada xeellashshe de'ays tuketikka hayssi ooththizayissa gidikko keehidi ha'i nuu deren bettishshe de'ees gussakko

paapaya haythey betees paabaayatikka toqetidikka bude phoqu gishe buro beetosona asatikka keehdikka ayetikka paabayesa giddon beettosona hakkidi hakkidi paabazi de7ees issi haythiradisa mithi dayidi deizayssikka bettees gussakko

ka oosanchatin booththu shurabe maydaytinne geehidi panthe kakkida yelaga naytikka kathas erishe beettosona ka oosanchata kushurakka eyti kaallishe de7oosona qasseka nam7u kawo kaameykka eqqidayssi beetdees

Issi indiya santhe ooththashe betawus santhefikka toofine santhe geetettes toofine santhesikka keehidi liiqida woykko arada bessani arada biittani tokkizayssa gidikko hayssa tani dalgidikka haythezikka gaanaw dandayees.

Issi qoofe woththida addey beettees. qoofe woththidaddeyka biittata aradissidi uttidi xeellizeshi deees. hayssi addezikka keehidinne ufaettishi beettes gussukk.o gidoppe attin iza achchan dumma dumma ayfi ayfeti beettosonna hayssika addesi uttidi de7ees guussakko.

keetikka daro asatikka goofe woththida attekka puuteta nam7u gushshin oykki diyaameti bishe beettosona heetikka puddeta xokkana bishe beettosona qasseka asata achchanikka wora yaaray mithara disay beettes keeththeka gorqoro keeththe nam7i beettees

si bootha kushila xana mayda aaya beettays izakka akaba beganna bollara gede woykko bezokko bollara gede oykkeda beettays aayakka miicashe eqqataha xeellays aayakka goosse gorshada deyays wossukko

ooththo ooththiza asati keehidi eqqidi beetosona haytikka issi heerappe woykko issi bessafe cuugan gididinne ooththo ooththishe deyoosonna hiitikka ooththo ooththishihe issi miisa topbetana eqqidi siyishe deyoosona aqaabatakka tumma dumma ooththo maaddizayssa oykkida

issi ade biitta aaratisidi goydinne pootezera nawu biitta oykkidi deizayssi beettees adezikka qooppe woththides adezikka uttidinne ha xeelishe de7ees kurussako hayssika asi loho ara disidayssa bessees

keeehidi daro muuseti issi bollas shiiqidayssi qanxxettidi shiiqidayssa asatikka woykko yelaka asadifanthatikka maqina bolla muzeza caanishe beettosonna hayssi muusesikka hara derbikko keehidikka ayfidi daro bira woykko miisha immees

oyddu aayti beettosonna oyddu haytikka haytikka qacce qacciti deisaytikka beettosonna aytachanka badalay gakkidayssi beettes badaletikka tiya gakkizayssi buro gakkizayssi beettes sukarotikka beettosonna baaldotappeka iita qorishe ayti de7oosona

Issi karecha shaashie qacida macashiya beettayssu isakka macashiya badala hoodashe deaysu hayssika badala ziekki hidi ayfanamafe izakka kushem biittata ushshashe de'aysu gidopfe attin maca shiyakka karethaa saashhahashe qachata uttada deays.

issi addey boora goyishe beettees hayssika boorati nam7a boorata waacidenne goyshe beettees attezikka booththa qofey woththida issi beettees attezikka sintha guyeto guyezakka goyishe beettes xurqafekka oykkidi deees

kawo osanchatinne keehi dikka daro asati paanthatikka yelagati hayssani kath zerisee beettosuna etikka kupetidi liiqidi aratettida bootane kathas zerish de7osona boothu maydeetiqasane oykki zerishe de7osona

melida badala kayllefe issi hattey badala denbitinne badalaxaa phoqishe de7ees gussukko poqitinneka hayssi burshisayssa kitikko awani milathkko gaacikko dhiille kesitinneka keytikka kath gidhidhi maaddanaw dandayees gussukko

Issi yeera be gididi cukani issife gididinne olla bookkizayti teyoosonna hayssika olla bookkizayti issi attezi ollaza bookkishine akaafan issia isa gu'era issi macasha biittaza kessase bettaydiso issa sinthanikka biittaza kessase issi naa akafoykka deyays.

Issi hattey nam7u boorata waaxidi goyshe beettes kacera deyssa nam7u boorataka goyshin kesa7aykka omarsizayssi wontaka maalato kessizayssi beettes guussuko gidoppe attin attezikka such keeletida achchara boorata goyshe deees.

Dumma dumma heerappe shiiqqida asati holla bookkishe de'osona asatikka cuggan cuggan gididinne holla bookkishe de'osona hayssa dembba heerani issi miishsha ooththana halchchidii ekkidinne asati issippe gididi holla bookkishe beettosonna

Issi addey nam'u boorata waaxidi goyshe beettees nam'u booratikka issinozi karetha boora issinoozi zo'o boora geetetti erettana dandayettes addezi zee ba dhoqu ooththidi biittan caddishe beettees.

daro wossa oosonsati beettosona daro asatikka akaafa oykkidayti dumma dumma goyiza mishata oykkidayti beettosona haytikka keehidi ooratha ooththota ooththishe de7eettes

Gooshshanchcha madiza kaamey bettess haysika gooshshanchcha maadiza kaameyka keehidika mashinen goettidikka biththa kehi goyanaw dandeess gooshshanchchayka be wolqqa wursonna mala hayssa kameza maadeththes gussako.

Mashinetika Kath harumiza mashinet betosona . Yafara kesidinne kehidika cora mashinetika cuwara betishe katha harumishe betosona, saloyka sa'a bollaraka betes gusuko, mithatika garsara betosona.

Goshancha goyid madiza gosha mashiney betes . Haysika gosha mashinez goyishe Des. Hanko asatika iza bolla utida . Goyiza assine issi adez lanqera utides haysika goyishe de'es.

Hedzdzu gosha kasmeti betosona , hedzdzu gosha kasmeti betidayti gadeza goyishe de'osona, izetika keehidika goyishe de'osona,eta bollaka nam'ata bolla tophiya bandiray betes, issi oromo bandirayka issinoza bolla betes

Goshsha kaameti bettossona hayttika goshsha kaamettika kaththatakka haarmishe de7ossona giddope attan haththaka pisstidi ushshizayssika bettes gussuko haysikka asa nayttas kehidi maades kaththatika ayffana malla maades.

Haysika gosha maashinetappe issinoza gidishin goyidinne gosha maadiza miishatappe issinozi haysako haysika maasjine geeyetanaw danda'etes gidoppe attin haysika keehippe maades guusako.

Goshshaa kaamee beeththees;hayssika guyekka mize kathidaagee keehidinne qassika hayssika gade laaccidi goyanawu maaddes guusakoo;gidoppe aththini dembba heerani maathay purcciza bothani eqqidinne goshshakka mayizi beeththees.

Kehidi daro gushsha kaameti woykko maashineti beedusuna asatikka oge bolla eqqeta yssi beettusuna gushsha kaametikka salo medhoti geehdikka issoy issora yappara nangidi deyssa issi beetties hissika goydi maaddes guussakkoa maashine.

hayssi goshshe kamezi bettees goshsha kamezikka mashshinera gididi biita goyanaw danda'ees assa naytti ke'idi wolqqa wurssona mala kamezi madishshe beettes gusukko hayssikka kamezi ke'idi assa nayti madanas lo'okko

gushshakameti weykko maashineti beettosuna hayssi hissi gushsha ka mesikka gaasheka harmishe beettes gaashe shikka cillidinne kakehiti beettisayssi deees hayssika yafara kesseti harmishe beettes gussuko

goshsha kaame ittees hayssika kaamesi maashinetan keehidi goyanaw dandayees keetxeyka woykko soykka de hissi deetees hayssika keehidi lo7o gidida issi erettes hayssika keeththezi tamareso gidanaw dandayees guussuqo

goshsha kaamey beettees kaymezikka maashinen go7ettidi keehidikka gateta goyishe beettees kaamesa bolla issi addey iza goygeyssazi beettees hayssika keehidikka asa nayti bolqa wursonna mala maaddes guussakko goshshan gadey gade kaamen goshshey keehidi lo7okko

Giste hoykko baskala keetettizayssaza moykko giste caqishe deyisa maashine beettees hayssika maashinesi giste cakizayssii keehitineka moolesi cakishe te7ees hayssika asa nayta maddanas keehiti go7a immees guussako.

Gaashe bukkidi uliza asati beettosona asatikka gaashe bukkidinne ayfezakka maashineni ayfeza giddo pegi iitathu ufatakka kessishe de'oosonna hayssika issi macasha uttata gaasheza issi bolla aaththashe beettays attesikka xeellishe gussishe beettees.

kifedinne daro koshsha kameti betosona haytikka goshsha kameti imashinen go7ettidinne kibetikka biitta goyana dandayosuna asatikka kameta bolla uttidayssi goshshen maadirayti de7osuna gitopfi attin heedzdzo asatikka petosuna

Goshancha goydi maaddiza gooshancha kaamey woyqo maashine beettesharissika maashinezikka heetztziti beettosona asatikka deo suna tophiya bayndiraykka beettes hakkidikka shaaray beettes guussuko.

oge giigisiza kame beettees hayssika gade go7idi maaddizayssi ooge giigisiza kamey qasseka ogeza giigissishe de7ees asatikka beetosona hedzdzu asatikka boththa qofe woththida issi addezikka ekqidi deyoosona gussukko

Goshsha kaametappe issino zibietes hayssikka goshsha kaamezikka goydikka asanaytikka qasseka hasanay dimaade tana mala asan ayta maades gidhoppe attin tayssi ma shinezi goydikka asanaytikka kayedikka dawolqawussonna mula maaddes.

goshsha maashineti beettosona goshsha maashineta bolla tophphiya bandiray beettees qasseka oroomo aysso aawa bandiraykkafe ettishe de'ees hezhzhu kaametikka beettishe de'oosona heytikka goshsha maashinen biitta goyshe de'osona shaaraykka sallon beettees

Goshsha kaamey ka wuy kom7a shiney kaabetees hayssika akoshsha kaame siiqade goydinnekka goshshanca maaddanawu dandayees gidoppe attine asa nayti ba wolqa wursunna mala issi kehidi maaddanatandayes gita kka keexxette dha issi beettees.

Goshshentha mashiney beettees mashinezikka kateza goyshe keehidi beettees hayssa mashinezikka kaamey sintharakka maashineza goochchishe beettees mashineyka asa nayti ba wolqa wursonna mala keehidi asa naytas wolqamadishe de7ees guussakko.

kathata xakisa maassimey betdes maassimesikka kathata woykko gistetach akkishe deees hayssika asa nayti daro a wolqa worsonne mala maadishe deees guussakko sika lo7o asa naytas wolqa indees guussakko

Gade koyiza taaloynne isa maashiney beettes katesi kayssi gowettidayssi beettes kaseka goyettida kade gurikka zaalidi gohisayssi beettes addidikka denba heeran mithati beettosonna gidoppe attin hayssika lokke hidi asa nayta wolqa worsonna mala maattes.

Koshsha maashiney beettees hayssi koshsha kamera issibe gidi digka maashinezi gatesa koydinne geehidinne asa nayti ba wolqa wursanna ellasiti goyse hissase wursana mala maaddes guussako addhi dikka issi kaame eqqida hissibeette.

Goshsha ma shineykka woykko goshsha kaameykka biitta go'ishe dees hayssika asa nayti be wolga wurs a mala kee iidi maaddees kaamezikka keehidinne aradisidi biitta go'ishe dees kussukko hayssika keehi lo'okko.

Issi attey beqofa weykko qoodi maaga behalcho qonceshishe deees isi askuweerakka qasseka booketidi diza biittadikka beettosona hayssika aradettidi karetha biittay qo booketidi dizay issi beedees qasseka attezi begu qoodi maaga qonceshishe deees.

goshshancha maashimey hoykko kaameh beettes kaamezikka issi kaamezikka gitazikka issi bisha issi kaameza bolla aaththi shehe deees eetikka le7i keehidinne asa nayta lo7idi maaddanau dandayettes hayssi kaamezikka nam7u kaametikka beettosonna isaka caanes hayssi beettes

kathata tokkisa kaamey woykko hayssi maashinesi beettes hayssika kathata yafaranyafaran kessi sheke hidi tokkidayssi beettes kathatikka cilinidi diccise beetosonna woraykka dahyidizayssi mithara haakki beettes

Issi goshsha kamey beetis hayssi goshsha kame zikka maa shimen goyeti bikka gadida keehidi guyenawu dandayees kuussakko adhdhidika mithadikka soykka keehdi keexxettidayssi lo'o sooy beettes guussakko hayssika keehi lo'okko.

Qathiz harmeza maashiney beettees hayssika gossa kamene go7ettidinne qath harmeza maashinezi kathaza keehidi haramishe issi ka me bolla caanishe deees harmidi harmedikka kaththaza qushsisi beettes kushukko qaththazikka hayssi giste gidana dandayizayssi meli beettees

Goshshe kame beetees hayssika koshshe ka mey woykko maashinin goytinne keehidikka asa nay tiito wolga wolsunna mala maaddanawu dandayees gussukko goshshe kaamekka goshshancha maaddanawu keehidikka gowa immees.

kaamey beettes kaameykka hayssikka asa nayti bo wolqa wursunna mala keehidi maaddanawu dandayosona kaameykka keehitikka asa naytas wolqa maaddanaw dandayees hayssika aadhdhide qasseka soykka beettes dumma dumma kaametikka issi medhotikka iza guira beettosona

kehidikka daro asatinne goshsha mashiney beettees qasseka hara tibepbeka yiida asatikka eyta giddoni walaketidinne kaabeetoso na hayssaka goshsha mashineezi maaatizayssaka hara dere beyida asatikka bessishe deyoosona

keehidinne goshshan maaddiza daro kaameti woykko kaame mashineti beettousuna hayssika kaame mashinetazi keehidinne goshsani keehidi dalka kate goyano dandayettes gidoppe attin giddonikka asatikka kaameta giddon eqqitadeyka beettees

Biitta guyssanne oge giigissiza kaamey beettees hayssa kaameza pollaka qasseka issi asi eqqides kaamez aska sunthi doyzore geetettano dandayees gidoppe attin hayssa kaamezathara oge baggan xade baggan heedzdzo asati eqqidosona.

keehidi cililida bangay beettes hayssika banga si denba heera cillidine keehidi dayidiseretidayssi beettees gidoheyattin bangay katha qommoda be hissinosa geetettes guussakko bangaykka lo7okko

Biitta goyiza kaame beettees biitta goyiza kaameza achchani asati de7oosonna hayssa achchanikka qasseka kophphiya bayndiray beettees kaamezikka aradisidi biittaza heedzdzu kaameti goysse deizayssi beyoos.

Issi maccashiya dumma dumma yelagga naytta shishshadanne maadashe bettawussu hanakka maadizara assa nattas lo'o halchchidi oththiza ootho giidon bettizayssa guussako giddoppe aatin duuma dumma uyyetiza mishshatta pomppera nayttas immadusu nayttika uyishshe de'ossona. .

keefidinne madabara kuudi diza kathi beettes hayssi kaxasikka banga keetettana u dandayedees gidoppe aktine asatikka kiehidi shiiqidi diza kaxaza bolla uttidi nam7uwadudikka aaydakka katthaza ba issi she deyoosona keytikka ayti bayidi beettosona

Lo'o oothon asa nayta maadiza nam'u maccasati beetosona. Guutha nayti woykko qeeri nayti quma mishe betosona. Haytika haaththe uyishe pompe immin pompezan haathe uyishe beetoosona. Haysako booththu mayidara pompe doyada nayis immashe beetawus.

tumma dummada buranjatasi kath maaddiza asati beetosona haytikka heedzdzu asatikka kaththaza oykkidinne zokko bolla worsana gishe beettosona gido pirattin keehidikka daro asati beettishe deyosuna guussuku

heitikka aybe aybe qommoti beettosu naa leemisos bambareti beettosu naa qayssire tikka ti ma timetikka sanse tikka beettosu naa hayssaka asanay miikko paayateth immanawu maaddes kuussakko

aybaayfe woykko katha qommotappe umbupbo santhe woykko muume santhe beettes hara qasseka timaatimi beettes hayssika asa nayti ba namada asa naytas qomma gitidi maaddees

keydinne daro uttida asati beedo sona asatikka issi meeshappe dujjaso bolla yaggidindee uttidi de7o sona issi attezikka guufe oykkidi uttidees haytikka kath ekkana madise asatikka deizayssa naangishe de7eti

Uydu asati beettiyoosona uydu asati ga haytikka lam'atikka booth mayda issi aay aka sharbeka qachitera beettayus hissi addeyka eqqida issi beettees asatikka kath dumma dhumma kaththata asatas maadizayssakko.

Daro kaththata matabara kumidi de'isaytira ba'idi efiza ayti beettosona ba'isaytikka ayti wulaga asatikka beettosona asseka kaththasa bolla gaasenyaykka uttidi de'ees gidoppe attin hayti kathata issi bolla bayidi bayidi shiishshise asati deyoosona goossakko

dumma dumma kathatanne qatha ayfeta maaddiza kaame beettees kaamesas guye baggarakka issi adde qiqitis hayssi beettees hayssika kaamezekke hiidinne daaburde asatas kathata gaththana maaddes kuussako hayssika lo7okko

katha dumma dumma kathataka maato immisa asati beeddosunna biitikka wolqay baynda asatas hayssa kaththasa maato immishe de7eettes biitikka keehi dii cililo saytikka immishe de7eettes haytaska naabayi detikka beettosuna

solloti beedoosuna sollotikka hayssi maanasi gi gidimi saaneni issi issi saanen issi issi sollo wodhdhetite isa issi beettees saanetikka salomedhokko gidopfe attin hadamedho saaneykka atte ees guussakko

3 asatine 1 ussiy betesikko issinazi ade na'a gidishin nam'atika mac'atako issinas ayo gidishin issinayaka muzzeta Shamana badaka muzeta gidon eqada ayiyo muzey itidaysa besashe de'awus.

kehiddo cillidi demmban herani gashsheyi zeretidi dollidayisi bettes gashshezika cillilidi bettes miththati adhi adhi gasheza giddon bettosona asatikka gashsheza harmmizayiti bettosona gussukko gashsheyikka asa nayitas sollos kehippe maddes.

Shunburaati bettosona. Shunburatikka keethika heeran heeran giddidi, haysikka shunbura zerettidaysi uttidaysi bettees. Woysikka haa qiba mitsatikka bettosona, dumma dummadan lo'o asati de'osona.

Heedzdzu asatinne issi guuthana uttidayssi betees. Nam7u asatikka aytera naara qasseka nam7atikka naytakko .Gidoppe attin issi macasha eetafe qasseka loome shammadanne loomezasi deemmisha immadanne silkeni bessashee de7awus.

Shunkurtoy kehidi betes hedzu asatikka de'osona utika betes shunkurtozika kehidine haysika c'lilidika kehi dayidi ayfidi betishe de'es asatika shunkurtos gido gelishe de'osona.

issi attey qooti maaqa woykkoppe qofa woykko hazco qoncishi she piettees hayssika attesi tumma dumma asara asara gaththethiza gittoni be qooti maaqata woykko hasjoda qoncishi she pietees adtesas guye bakkaraka keehidi cilili diza kathika biyettes hayssika gaash gidana dandayees

giste serettidayssi woykko bashkalay dolidayssi ayfe kessidayssi hayssika dumma tummani giddon melidayssikka qasseka tiyakka mela melonna dizayssi keehidi beettes kuussokko wuray aadhdhidikka saroy shaaderakka deizayssikka beettees

Uuththatinne uuththa giddon eqqida heedzdzu asati beettosona issi maccashiyanne nam'u addeti beettosonna issi uuththa gitay keehidi ayfidayssa maccashiya keehidi diza uuththu orde uuththu oykkada ha maccashiya beettawus gidoppe attin uuththati keehidinne pasidi hayti diccidayssi beettes.

issi aaya cililida katha giddon eqqadus kaththazikkayssi kawo qathi hoykko kawu gisde geetettanawu dandayees hakkidikka cililidi darridi beettes mithatikka aadhdhiti aadhdhidi beettosona aayaka ufayetase kathaza giddon eqqada xeellizayssi dees aayakka gooshe qacada de7ays

denbason gashshe zeretidayssi beettes qashezikka cililidi issi inozikka izappe hara medho kessidi beettes gidoppe attin gashshezi keehidinne denbason cililidi beettizayssi dee'es saloni qasseka shaaray haakkidikka beettishe de'ees mithatikka beettosona

muse haythatikka kibeetikka daayidayssi beiddees iseta giddorakka haysse moose heththiza giddorakka uge bedees ogeykka luuma ogeykka beetes asatikka hayssera kelotikka iissonna museta hanmanaw danda7usona

badalatinne baadhoti tokitii cilliti dolisayti beettosuna isa gittoni boothchu mayta issi addusi eqqitinne beetti shetees badalatikka keehdi asanaytas dma dumma kachatas maaddees

Badalati beetosona badaletikka katha qommotappe issinosa geetettosuna pitha tikka keehidikka gidi deizakade tikka beetosonna zuumaykka dhoqu kiidi beettisayss keehidi beettees hayssika hayfi ayfidi deissa bessako

Gaashey keehidi harmettidayssi cililidi beettees hayssika qasseka gaashezikka keehidi beettees mithatika qasseka de7oosona salon shaaraykka qasseka keehidi beettes shaarazikka ordidi beettizayssi hayssi lo7okko guussaqo hayssika gaashezi sollos maaddes.

solloti beettosona qashshe sholloykka keedi boothth bettizay ka tees hayssika qanxettidi dehizakka sollotikka hayssika be woxhxerakka beettosona guussukko hayssa wothiza giddonka dumma dumma ayfiifiti hayssika aase qiikko timatimeti woothettidayssi ettes guussukko

Bangayti dayssi beettees tiya kakkisa bangaykka asatikka qoope woththidayti bangaza guyera keehiti daro asati beettosona hayssika bangazi ochcho banga geetettana woykko murga banga geetettanau dandayees gurssakko.

Macati woykko indeti badala poqishe beettosunna badalazikka keehidi daayiti ayfidayssasi hyssi badalazikka keehidi melonays beettees gidoppe attin indeti eqqiti dizaytikka hokkidi dizaytikka badalaza poqise beettosona.

unbubo sanxe woykko moome santhe tokkidessi hayssika ayfiin qasseka umpupo santhezi keehidi cilli gakkizayssa heedzdzu asatikka iza xeeydishe biittan oyketidayssa denthise beettosonna issi macashakka erita giddalu beettays nam7atikka attuma naytakko

Nam'u asati salome dhoqoppe woththidayti cililidi keehidi cililida badala oykkidi deyoosona badalazikka tiidinne keehidi cililidi beettes hayssi badalazikka buro qorxishe beettes gidoppe attin gakkibenna keehidikka badalazikka cililidayssa dunguzaqodhereggida asati bessishe deyoosona

Puute tokiza asati beetoosona heedzdzu asatika sinththara issipe gididi puute tokishe de7oosona. Ha asatape guyera tokanaas gigigetishe dizaytika beetoosona .Asatika dumma dumma miishshata denththishe de7oosona.

Issi Adey eqidinne be qodimaga woyko Qopa qoncisishe betes. Adezika dumma dumma asatas be qodimaga woyko Qopa gathishe de'es gusako , Ade guyera Mithatika woyshatika betosona.

Miththi keehidinne daro miththi ichchidays beettees haysika melida miththi durumati cukettidi uttidays beettees,sekkin shaaray zuma bolla dizay nne woran miththi dizay beettees.

Kehti daro asati puute tokkishshe beettossona hayssi puutezikka keehidi nam'u nam'u goshshin oykkidinne puuteza tokkishshe de'oossona puutezikka hayssi paapaya puutekqo botteka asate aaththida heyta guyerakka daro asadi beettosona

Keehidi cililidi tolida daro puuteti beettusunna puutetikka cukane issi bessani beetdusunna issi fuutezikka shaaketidi buro tuketana dees gidoppe attin puutezikka keehdikkay payfe puutetikka beettishe deegosona.

Keehidikka asati yeqqidi deytosona issi addezikka boothth mawyssasi akaaba oykkidinne biidda ujjaleti biittasa kessidinne puudekka tukkane gish hediees issi putezikka ichidi de izayssi beettees.

wurati mitxarade isayti beetoosona hayssa wurasikka bollaka dhoqu giiti beettizay xiqi kiti beettizay beedees wurasikka laala mi dayssakko hayssika keehidikka gadha eerani be7ettanawu dandayees gussukko

kieh dikka dar7o aawati uttidi deizayti beedosona hayssa aawata goyakka gasseka woray gey dikka gasseka mithi dicci dayssi beettes daahi dide issa michadika beitdosona e dikka topbetisee deyoosona

keehidi orde shuchchatinne asati beettosona hayti asatikka shuchchaza giddora hamettishe beettosona qasseka dursatikka deyshatikka beettesona qasseka kaameyka aqqidi mithara deizayssakko shaaratikka beettosona hayssi asatikka xeellishe deyettes

keeththe keexettiz aissi beettees issi qorqoro keeththey ne nam7u keeththey qorqoro su shucetana geekita hissi beettees mithika bollara shucetida issi beettees mithotikka ha kidi asikka beettes guussakko

Mitha bo7aye beettees mitha bo7esa garsanikka dumma dumma katha tikka sereti bideyizayssi maada qamma satizayssi beettes gidoppirattin mitha boykkay si meetetanau keehidi maattes gussukko booketidi qasseka ayfidikka ducazi orti beetikkomeetettes.

Welqama mithadazikka kundidayssi xabara xo qallettidayssi beettoosunna hayssi xabara xo qalettida mithazi woykko bookitida mithazikka kundidi keehidi beettes durumatikka dumma dumma mithati beettosuna salora shaaray beettes guussako.

issi addey puute dokkizay si betees hayssa putizakka dokkidi puuteza golla biitta zaari seties addeza aththamikka daro kaxudiqay pida dika geedorekka cilliidi etizay sities issika asikka akaafa oykkiday betees

Lapu asati eqqidi de7ooso na usuppu adderanne issi indira beettetes heetappe kare dereppe yidaytikka booththa asatekka de7ooso na eytas guye baggara daridinne woray beettees.

Hayssa misileza bolla tanin xeelliza wode tichida mithi beettes hayssika mithazi ordidi ekkees mithazikka barzaafe mala gididi beettees asati mithaza garsan daridi de7ishe hamettidi xeellizayssi beettees.

Keehidune daro ayfa yfe qomot bayzetishe dosona.lemisos donotika shunkuritetika bayzetishe dosona, timatimetika de'osona,kameyka eqid de'izays betes.haysika asat be keena mala shamana mades.

Dumma dumma dhale qommotinne kaththa qommoti oge bolla bayzetishe de'osona.lemissos banbaretti bettosona santhati tuuketi bettosona. Hayttika muruttitidi bettidayssa goshshanchay muruttisiza murutape hayssi issinoza gettetes gussako.

Oge bolla bayzetiza ayfa ayfe qimmotape haysa papayatika qaseka haray aze giko apukadotika betiosona harayka bayzetizays de'es asatika eqidinne oge bolla bayzishe betosona

Ogge bolla duma duma ayifa ayfeti bayizetishe de'ossona lemmisos bambareti bayizetishe de'ossona sukkarotika bayizetishe de'ossona asatika entappe kena kena shammishe de'ossona sanththetika duma duma ayfa ayiffeti bayizetossona.

Muuzey cuggan cuggan shaaketidi deizayssinne asati beettosona hayssa muuzezikka aadhdhidika pestale giddon dizayssika beettes hayssa pesstalezikka muuzeza ekkishe de7oosona gidoppe attin asatikka muuzesi keehidi ordidayssa xeellishe ufetishe de7eettes.

Ayfaa ayfe qommoppe issinozi beeththees; leemisos baadhdhoy beeththishi de7ees guusakko; addezikka hayssa baadhdhoza issi addezikka haaththatha ushshishe beeththes guussakko; aadhdhidikka issi aaddyka beeththes; haaththepe bolla de7iza soora.

musetikka beettosona keehidi kaxida museti tooci medotikka keehidi beedo sona fistale olkida asatikka beettosona hayssafestalesan kammosiza marisiza asati be gabre bolla woththi bay izishe fe'oosona

Dumma dumma ayba aybeti beettosona leemisos hayssan beettizayssiti maatimeti bammaleti lo7o metime tuumoti yinjibileti donoti shunkurtoti beetto sona kulsukko hayssika asati be wolqa keena shemmana mala keehi maattes

Dumma dumma alfa'ayfeti beettoson na leemisos qaysireti beettosonna lohometikka beettosonna umbubu santhetikka beettoso na dumma dumma bambaretikka beettosonna hayssika asa naytas ke hidi paayatethas immanaw dandayees hayssafe asati bi wolqa keenan kena mala hayssafe shemmana dandayettis.

Dumma dobba ayfe aybeti ooge bolla bijetidi bayssettisheebeetosuna ayfeaybeti leemmisoosuo abqado tiibeto sunaa qasse girahara y-aasi kikku hara ayfiaybeetikka beettishe deyo suna asa naytibe wolga keenas shemmide go7ettana maandandayettis

dumma dumma ayfi ayfe qommoti beettusona hayssika ayfaybe qommoti leemisos qaxida muuseynne qaye muusey fekqo qaxaa muusey beettes aray aase giikko keehidikka loometi de7u sona hayssika keehidi hara ayfi ayfeti beettusona

oge bolla woykko giya heeran giya pissanke hitikka daro aywaaybeti baysettishe de7o sona beemmisos tuumeti bambaneti santhati beedosona shunkurtoti hinchibille tikka beedo sona issi kaameykka beettees hasatikka keehi shammizaytti de7oosona

dumba dumma ayfa ayfeti uge bolla bayzetti sheete eosuna lemesoos shunkurtoti donoti timatimiti keehiti santhati beetosuna kaameykka asatikka de7oosona hayssikka lo7okko buussakko

Oge bolla keehidi yfayfeti daro ayfayfeti bayzetti shee beettosonna leemisos yinjibuloti booththa tuumoti bayzetti shee beettosonnaa bambareti beettosonnaa qasseka keehidi daro haratikka beettosonna hayssika aha nayti be kenan shemmana mala lo7okko.

oge bolla bayizi ekkanawu micetida shunkurtoygedees shunkurtoykaay ba ayfe gommotappe issinosa geetettes shunkurtoykka kathera katx dinni darssanaw maaddes kuussukko hayssika keehidi lo7okko guussakko

dumma dumma ayfa ayfe qommoti beettosona leemisosu hayssan beettisa ayfa ayfe qommoy aasay kiikko leemisosu hayssan beettizayssi timatimeti beettosona santheti shunkurtoti umbokko santheti deyoosona dhaletikka beettosona

kedi ayfayde qommati qaccetiti mede izayti beetdosona leemisoo su loometi beetdoosona shunkurtoti teyos muosetikka garsani beettosonahussukko qayko loomeyka kaxe oloomeykka beettes hayssi kafya hidi lo7akko

Hayssa misileza bolla tani xeelliza wode dumma dumma metettiza miishati beetosona. Leemisos; sukaroti,woloti, qasseka haray aaze giikko ayfe tukketi beettosona.

Muume santhey woykko ubbubbo santhey santhey beettes. hayssi muume santhezi wokko umbubo santhezi orddana gishe beetes. haysdikka asatikka iza dhoqqu oothidkka duge ichoyssaza denthidi denthidi essishe beettoosona. hayssi muume santhezikka dumma dumma keehidi gakkidi beetana gizayssi beettees. g

Essi issi bolla uketida esi bettes hays esikka maththappe bettanaaw dandayes maththatikka lo'idinne koththen de'izayssa gidikko hayisa esaza besanaw madosona esatikka imaththata mokanasa madessona gusakko haysikka uketida esakko

Daro asati eqqidi de7iyay doosona. Booththa kootey maydda addetiikka hayssa biittaza keehidinne leeqis goyddinne dono iza giddon heedzdzu dono wodhdhidi de7izayssi ollay booketi deezayssan beettees. addezikka wadhidi wadhidi asata besishe dee7es.

dumma dumma industiren maaddisa maashinati beettosonna hayssi maashinatikka dumma dumma industirien goshshatsa maaddanawu dandayettes goshshanzatikka hayssa maashinezan go7ettidinnekka dumma dumma ayfa7ayfeta murutusidi ekkanaw dandayettes gussoko

keehiti cilili dicciza kathati beettosuna hayssi kathatazikka keehiti denba heerani beya baraniyafaranikka beettees hayssika cilili beettizayssazi banga giddanawu dandayees gidoppe ttin haakkidikka woray beettees

issi macashiya daachcho baadanne haythe tukke utummada beetdays hayssi haythe tukefikka keehidikka cidhilidi darridi beettizayssi deees darri tokkizayssa kidikko hayssa malakka dari ekkana dandayettes gussako

Hayssi giste geetettes gisteyka aase giikko gistey katha hibetappe issinosa geetettes kaameykka gistiza woykko mashineykka gistiza cakish he dudes giste sikake hidine kaxhidayssi caku gakkidayssi phiittes aadhdhi ibekka denbati zuma heerati beettosonna.

keetinne daro asati beetoosona eetikka duno tokkishe dey oosona dumma dumma asatikka duno gasseka kachi shiyete oosonna kacheto ollazanikka dunosa tokkizay dunoza yeggizayssinne dunoza belizayssi de7ees gunsukko indetikka adetikka beetosonna

Kawo gisteyi ayfe kessidayssi beettes hayssika kawokistesi ayfe kessidayssika ayfe kessonnayka iza lanqina beettes gussuko asatika hedzdzo asati gayanenne eqqidi de7ooso na hayssika kawo kistey aasis maadize giikko sollos keehi maaddees

Nam'u asati katha zerethi tokkisheede oosona hayssika kaththasikka lo'itinne go'ettida lo'idi yafarata kessi de izan tokkisheede oosona lam'u asatikka hookkidi naaqi sheedey oosona goossokko hayssika lo'i ayfana mala aaththata ussikko maaddees.

issi geela'o gakkida macashiya ciesha idimmadanne beettays cieshshasikka zoo medho pudhidahessakko hayssika keehidikka nayakka udummadanneka miicashe ha xeellashe beettays guossukko hayssika lo'okko

issi macashiya miicasheye cihisha woykkata beettays ciishazikka hayssi booththa medhu pudhites woykko aasa medho pudhite giikko botana daqqidayssa pudhides izakkafe hothe kooten may7adus macenekka miicashe idimmada beettays

Haaththe yeloy tiqetidinne kechetidi deizayssi beettes hayssi haaththe yeeloyikka nam'us nam'u shaakitin keehidikka daro asati hayssa haaththe yeluza bolla lanqami woykko achchan eqqishit beetosunna macatikka attuma naytikka de'usuna.

Asati beettosona asatikka uttidikka kathayfita tokkishe beetdoosonna hayssika dolo gide kume tokkishe de'oosona guyerakka agaafa oykkida hissiade eqqidi beettes pooraykka waaxeti diza haakkidikka beettes mithatikka de'oosona.

Nam'u wasati beettosona issinosikka kache kachanawa xoolle biittani jaddidi beettes haakkifikka buura waaxeti kade goyissa issi adderanne guuthanara beettoosona guussuqo hayssika biittas go'e hidinne go'ettides.

Keehidinne daro asati biittay goetididi isayssa biittasabodazawo cal7etinne woykko kachetinne duno tokkishe de7etes dunosaka oykkitade isanera yaqqishe beettees hayssika waadhidi woothxetes.

ciishsha giddoni utti titizay heedzdzu geela7o oykko marcanayti beettosona heytikka giddonde izaera ciishshaza oykkata keehatanneka miicashe de7ay sussukko haytikka heytikka dumma dummati warqata oykkida

Kiredi dii daro ciishay beettees hayssa ciishasaka issi yelaga woykko pansanay issi be gaare bolla kesside ekki diiza issibeettees issi macashiyakka hayakka ciisheza uduhudate iza yssibeettees.

Industri giddon maaddiza akaamey beettees hayssikka mezikka keydikka industiriyo giddon beettees gidoppe attin iza ku7erakka woray beettes guussako hayssika keeydikka worazi beettees saloykka bollara geesh beettees.

keedikka daro asati eqqidi deysona keedi daro asati eqkidi deyizayssi badalaykka yaamaranto ketida issi purisie beettees asatikka badalaza xeelidinne boothu may daytii qoofeta wothidayti beettoso na

issi maca shiya ciishsha oykkida ira beettays isaka ciishsha oykkedanne manx iradhi dhoqoothadaphessa shea beettays isakatoochefe dhoo pudhida ciishsha oykkedate ayss miica shekkate ays guussukko

matha kooxey beettes kooxezikka keehidi oyddu gididi deizayssi beettes gidoppe attin mathati hayssan deyana mala kooxezi maaddes kooxey matha di7esozappe issinoza geekettes mitha bollaka qaaphetidi kaxxettidi dizayssi beettes guussakko

ciishshay pudhiti tizayssi beettees hayssi fudhiti diza ciishazi issi heeran soo kitonin beettees asatikka beettosona nam7o macatikka nam7u attoma naytikka beettosona bolla legizdzida karetha bolla legidzida addeyka beettees karetha shurapfe mayda addeyka beettees

Cililida gaashe beettees gaasheka cilibeti buro dolishe maata masatees midopeattin hayssika denba heeran akkidi jelilidi doliza gaashe beettees hayssika habhtheta uykko lo7udo aybidikka sollo7u getanau dandayees kuussako.

hayssa misilesa bolla matha koothe beettes matha kooththe kakkeehidinne daridi beettizayssi hayssan oytu kitidi beettes mathatikade anaw dandayiza sooy matha koothe geetettes mitha bollaka qasetidi beettosona

zo7o pudhida ciishenne dumma dumma qommo fudhida ciishshe beettees ciishshey asa naytas ufayssanas lo7atcthisanas keehidi go7es guussaqo ciishe pudhisizayssa gidikko lo7idi xeelizayssa gidikko lo7okko

hospunu asatikka addeti issife kath zerana gishe beettizayssi tees asatikka duma duma kaththata molkidi zerana gishe issoyssa ekkizayssi beettees

HaatheyShapay dembba heeran shaafara goggizayssa bettes haysika hathezi shafa gidizaysi gogidi Dizaysi sinthan baganihezu uttidi Botani gidoni Botha shurabe mayida uttidine shempidi be kushen nam'ata besses gusssuko

asatikka mithika beettes asati keehiti eqqitidizaytikka yangareykka ichidayssi beettes gussukko haaththikka kokkishe fiissa dan bollara goqishe gatezikka haaththiza uyizayssi hayssan beettes gussukko

Tophiya dere ayso aawa Doktere Abi Ahimedey beettees. Dokteri Abi Aymedarakka izarakka issippe ooththiza asatikka keehedinne beettetes. Iza macashiyakka woykko iza macha issinakka iza guyera beettawus.

hissika santhe dokitidayssi beettes santisikka yafaran dokitidayssi danqala santhe geetettes yafara santoketin qasseka kiddora kiddorakka haaththati eelidikka qoleti de7u iddizayssi beettes santisika haaththe uyish beettes nam7u asatikka beetosona

tophiya derey aysso aawa bonchetida dokteri abiya aymede beettes eyterakka kaalliza eyta kawo oosanchati keehidikka bettosona issarakka kaalliza issibe deyssa asatikka booththa qoofeta woththidaytikka beettesona

issi atte hissimeisha kushen malatishe beedees gidoppe attin attesikka eqqiti tes attesa kuweraka nam7u muuseti beetosona etikapuroti cise muuseti de7osona attesikka issi qofa utana ubeette

Kawo osanchati oge ooththisisa asatikka keehidi eqidinne tobetishe deyoosona hissi bombe oykkida attesikka beitas be qoodi maaga woykko halcho qoncisishe dees guussakko hiitikka eqqidikka keehidikka macatara attuma tarekka siyishe de7oosona.

liiqidinne gu7enida biittay beittees hayssa f ittazikka yafaran yafaran keehidinne kowetidi deees issa giddon qasega haaththey eelidinne biittazi haaththeza uyishe de7ees kuussukko lo7okko hayssikka

ogey beettes ogezikka hayssika katamappe dhoqu gidinn ha beettizayssi dees hayssika arbamenche katamanni qasseka gurba akebaabe ha yiza okeza giddanawukka dandayees oone erizayssa le7emisos ogezikka hayssika keehidinn ha yishe beettes guussakko

Issi addezi hareta laaggishe beetees.hareyka soo medosa geetees. Addezika ogera hare laagishe beetes. Issi adezi henin eqqidi beetees. Asatika beetosona. Miththatika beetosona.

Booththa paray bettes boththa parazassi zookosoy caana caaneti deizayssi bettes giddoppe attin hayssi booththa parazikka caana caani eqqidikka aggi soho simmishe deizayssi bettes guussuko haaraykka soho meddossape issinozakko.

Miizathi beeththoosona; heezzu kareththa miizathi issimehiya sinththan boroqoykka des; issi qa zo7o sinththa boroqoykka woykko miizathi beeththees; gidoppe aththin miizathi so medoosathappe issuwakko.

Kehidinne daro ade kutoti issi besani detes kutoti kehippe betosona kutoyika so medosatappe isuwa getes issi adeka kutotaka hara krtota nagidaysi ha xelishe des

Kehidi daro so medosatppe mizati betodona haysika kehi daro wada mizati betosona qaseka eta gidonka issi zo'o dawus he dirsanika qashetidika mata woyko izetas besiza kathi mishe betosona

Matt's mizzati bettosona matta mizati kaththi izettaka modhdhathizayisa woyikko maththizayisa kaththi goshshan izakka be dirssan qachettidi kaththa mishe bettosona wadda mizayi kehi daro maththa immanawu maddes.

Kuttoti beettosona adde kuttotinne indi kuttoti beettosona. Waadda kuttota geetettanaw danda'osona guussuko. Kuttotikka soo medosatappe issinoza geetettees. Hessikka dumma dumma kuttoti issippe shiiqidi kaththika issi bessan mishe de'ettes.

Maaththa miizzathi beeththoosona; heethappekka maaththa miizathappe issinoy yeladanneka mara yeladanneka maraza laaccishe beeththawus; do7azikka wodhdhibeenna; gidoppe aththin mizakka wonzzada de7awus guusakoo; hayssika keehi maaththee immes.

Medosayuppe miizatinne borati betosona deyishatika betosona haysi boratika miizatika hathe uyana gizaysi beetesi hathezika etas ushasozi gigidine lo'idi dizaysi betes haysika medosati soo medosata getetosona gusako

Keehidi kuththoti beetosona aaye kuththoykka, add kuththoykka ta beetees. Kuththotika wadhdha kuththo geetetoosona. Hayssikka waadhdha kuththotikka keehidi beetosona. aaye kuththotikka phuphphule immanaw keehidi maadosona. Keeththekka keexxetidayss bettees. hayssikka lo7okko.

nam7u maata keeththa denne issi qulqurosooy beettes miisatikka keehidi issi macashiya miisata laagqadanneka hasoosa giddon yelthana efisa issi beettes dishika beettes issiyadeyka zo7o miisi yenera laakkishe deees

Keehi waada kuttoti beetozona issi ai kotoyaka bubul7e bubulatanne namoo bubu7e bubullatanne beettaysu issi attekka eqqidi kuttotaachan dehees guussaqo kuttotikka lookko.

issi attey atte kuttoz shammana lhokku ooththidi xeellishe beettees hayssa atte kuttozas kadeyssa wolqasa woykko adde kuttozi waanidaysse gizayssizakka attis miicishe ceellishe beettes kusssukko attizaska aththe shawakkawu

Miisati beettosona haytikka waatta misi geetettosona keehidi daro waatta miisati wonzidayti beettosona haychanikka worqe aaththida miisatikka siqikiti issi zo'o waatta miiza wokkada issi miisha ekkana gashe maatama nagash beettays.

deyshataruti keehiti beettosonna nam7u naytikka deeshata heemmitinne laaggidi iishe beettosonna gidoppe attin deyshi somme doossatappe issinozaa geetettes nam7u naytikka keehitinne kuufe ganna bollara yekkidayti laaggishe de7osona

Kiyay beetes hayssi kiiyasikka keehidi daro medoosata gelosokko hayssi ka medoosata baysisay sine shammizay ssi asati beettosona hayssika katama giddon deisa giyatappe issinos aggi hetettes asatika keehidi beettoso.

miizati beettosona nam7u aay miizatinne eyta mara tikka beettosona issi kacera deyisa miizaya gurba imin gurbaza qancidi immin gurbazakka miishe beettosona marayakka iza achchane eqqada deyayso keeththeyka soora deysayssi uuthika mitha tikka beettosona

Miisatikka deyshatikka beettosuna etikka kuwasonni mitha koani qaceti tide izayssi beettees hini naadphitikka keeththey beettes guussuko woykko sohoy deees haytikka miisati woykko teeshati soome doossa keetettosuna.

Waattami zati beetdo suna waatami zatikkappe dirsaney qachetitinne dummatuma maatataee kas yaqqin waatammi zatikka hokkidinnekka maatazaa mishe beetdo suna hayssika waatami izikka booththara karetharo lakayka beete.

Miisati betooso naa karetha miizatinne issi karetha miizatappe issi noya qasseka sinthe boro qohe woykko sinthe bootha beettays issi soo miizekka izi sinthe boro qita leera beettays guussukko miisati soome doossatakko.

Keehidi daro waatda miizati ichidayti eqqidayti beettosonna keehidi masalakati ekkizayssi woykko karethara booththora walakay waatda miizati beettosonna hayssika qallasay qasseka say umarsizayssi beettees gidoppe attin miiizati soome doosatakko.

Hezdu adeti boora woxid goyishe de'osona.issi zo'o shurabe mayda adezi sintha bagara zo'o boorara Bula boorara waxid goyshe betes guye adezi goyshin issi adezi qaseka madiza wodoro oykid gochishe de'es

Hayssi missileza tani xelishin daro sintha boroqqo borathi bethossona. Issi addekka eththa sinthan uttidine dumma dumma mishatha imin kafethakka imin borathi mishe deo'ssonna.

Issi booththaa pila mayda adde dorsa nayta oykko la qafe gitati beettizayta uzzeta dorse gakkanaa gizayta heemmishe beettees hayssika addezi kathi maxeti ekettidason iza guyozani heemmishe beettees

Namm'u indeti kaththi punnishe beetosonna. Kathappekka gafe punnishe,qorishe beetosonna. Issi addeykka eeta achchara sekkin haakidi eqqidi beetes. Miththatikka bollara beetosonna guusukko. Hayssikka namm'u inddetikka shaashe woykko goose qacidi de'osonna.

Kaththa qommotappe issinozi bashshkkalay beettes kehidikka demba heran kehid darid ayfe kesiza bashkalaz betes iza gidorkka issi lume ogey dizayissa asatika duma gufekka hashe bolla woththidayt akafakka yigidaytkka bishe betosona b

Gaysho punayththa addee bukki shiishshi woththiday beeththees; hagaashe misha dizayssi beethhees; obbolazikka isa giddon hamoththishenne ayfetha kessishe boorathi beeththoosona; haddezikka dhoqqu ooththizi harqqizishe de7ees guussakkoo.

Bangay beetes bangazoka kuucetidi kushen dizaysi beetes bangazy duma duma kaatha ayfetappe issinoza geetetes ASA naytas wolqa imanawnne issi isso miishatas madanaw danda'ees bangayka gamo heeran keehidi beetes guusako. Haysika lo'oko.

Issi aaya be huphen karetha qace qachada,piththi ekada wogko zayzare ekadane zayzareni issi kaththa ayfeta punnadane biita izappe kessashe beetawus woyko harqashe beetawus guusuko. Aayiyaka miicashe de'awus.

Banga ayfeyi kusheni kucetidi de'izaysi betesi, haysi banga ayfezika kusheni kucetidi beetishe de'es guusuko, bangayka asa naytasi payatethasinne imathata mokanasi shaashasi Keehi madesi.

Ayfa ayfe qomotappe isinoz betes , haysika ayfa ayfe qomotappe beetizaysazi abokadoko, abokadoyka ayfa ayfe qomotappe betes, asa naytaska payatetha imanawu keehidi madesi.

Nam'u asati worayne kaththati beetosona. Kathatika hooodetidi woyko goyetidi dizayti keehidinneka goyetidi dizati beetosona. Issi bootha qoofeka wothida addezi beetosona.miththatika haaki beetosona.

Nam''u asati qoppe woththidayitti betosona.ettikka gashshe bukkiddikka issinozzi gufenni bolla gashezakka heriqonthishe betees.hayissa gadhshezakka hiriqosoddi ayifezakka duge yegeshi betees issi adezikka utulazza issi bolla yegishshe betees.

Keehidinne zeretid ayfe kesida kawo gistey betes, hays kawo gistezika keehid zeretidinne cililidinne ayfe kesishe betes gusuko, adhidka zumay dhoqu giday betes, sohotika zumaza garsan betosona.

Hezu asati beettoso na na'mu botha shurapbe mayta asati beettosona issi attizi pute tokkidinne puuteza haaththe ushshishe beettees hayssika haaththizi puutetezi lo'i oykkana mala maaddes guussako hayssika keehi go'a immanaw dandayees

Issi aaya karetha goysoa qachi daara mic'ashe betdays. Isaka fith ekkadanne fitha gitoni woykko sayzare gittoni dumba dumma yiidethata punnada keeshshasi beeddays. Hayakka uttada dei sizara betdays gursuko.

Huutey woykko issi meeshay toketiza ollay booketidi beettes gusssuko hayssika kehidikka asatikka woykqo kawo sanjatikka zeellishe de'osona issi hala dereppe yideykka eyta bessishe issi meesha malati yiidi yo'otishe deees.

kawo kistiz ayfididaisayssii beettees hayssi kawo gistizikka ayfidayssi kaxa gakkanaa gicshi beettees keehidikka diti denba besse beetes guussaqo kawo kistezikka sollos keehidi maaddees

Keeydinne daro katha qommoti woykko ayfa ayfeti beettosunna burshetonna batalaykka heetztzhide izayssi heetzthufe daro oyti beettes qasseka woloyka bettes ayfa ayfetikka keedi bambaretikkabeetosuna.

Mangoy beettes kiretikka dariti issi bolla liisa qae mangoy beettees asatikka haakkidi beettosona mangosa sinthanikka heeszszu watteti wokkiti deizayssi beettes guussuko sooykka beettes guussukko

Heezu nayti beettoson na heedzdzu naytikka dumma dumma puuteti eytas guyira de'ishe beettes heezu naytikka puuteta shaakkidi mango fuuteta kesetishe de'oosonna hayssi mango fuutezi lo'idi toketizayssa gidikko ayfidi beettana dandayees

Meddosatas payateththa immiza issi maccashiya betawusu issi meddosatappe haarey issi haradezi ekki ehidi besses maccashiyaka payateththa immanawuka xafashe betawusu gussuko kehidikka daaro haareti paarayka bettes guyera.

Kamelleti bettosona kammeletika kehidinne kamelleti hammetizaytika eqqidi deizaytti bettes addezikka kammella oyqqana giizayssi issi addey bettes gussuko kammeletika sinththan deizaytti bettosona.

Nam'u baaqulloti bettosona baqulotasi zokosoy xalala canetidi deizayssi bettes issi para dunaykka hayththera dizayssi parayka hamutishe bettes hayssika baqquloti soho medossatappe issinoza ggettetosona.

Medosatika betosona medosatika so medosta izatika ichidi betosona hkimeti ubatika medosatuyo payateta imishe dosonako izika medosatupe payatetawu lo" oko ..

Hayssan miizatta bettossona miizatikka hayththan worqqe aththidayssika tooce medho worqqe aththidaysi bettes buula miizatika kehi daari bettossona guusuko izzetika eqqidi deizayssi be geeda saxxizayssika bettes gussuko.

Medosa payatetha imiza akimeka medosa gidope isinoza para getetizayiasi wozana shochaka be hayithani siyishe deyesi hayisi akimezi medosatasi payayethi imanawu dandayesi yatedi parazasi payatetha imanawu dandayesi

Keehidii wadda miizzatti bettossonna wadda miizzattikka kaccera de'izaytti eetta kacenikka woodoroy adhdhidayssi bettes issi addeykka wadda miizzata achchanikka eeqiddi issi mishsha uuganaw de'es guussakko

soome doossatappe paray beettes faraykka soome doosotappe issi noosakko issi faratezikka fara ehidinne bixalidi woykko konkofiti woykkin issi midosatas qasseka payatetha immiza aakimiya farasas qore bolla woothadanne haythan shiyase de7ays gussqo

keehiti dumma dumma miisa dhalati beetosuna miisa dhalatikka bilqaathe giddone keehi dikka betishe deyoosuna hayssika miisatikka daro miishata maaddano dandayees kuussukko hayssika keehi diya fayatetha immisakimen imettes

medoossatas baayatethi immisa medoossata akimekka beettees issifara atteyka bara attesikka ehidinne medoosatas wozna shocha adtesi baayatetha immisa akimezis heyse de7ees gussukko

Issi qooppe woththida addesi baqulosa oykkidi issime doossatas paayatetha immise addesi baqulosa pilgisoe xeellees hayssiqooppe woththida addesikka baqulosako dagitana dandayes baquloykka soome doosatappe issiyosakko

karetha paray beettees karetha para gita karetha paray beettees medosatas qasseka paayatetha immiza aakimeykka karetha paraza isshin narpe dhale cadana gishshe beettes hayssika narpezi kessidikka addezi beshshishe de'ees guussakko hayssika parazas paayatethas maaddes

Keytinne soomme duussatinne asatikka soomme duusata laakkiti isshi beetto suna leemiso sareynne milsati beetto suna guussukko asatikka issi addesi kaare laakkishin daru asatikka milsata laaggosuna.

Asati soo medosa laakkishe beettosona soo medosati leemisos hareti baquloti beettosuna pooratikka miisa tikabeettosona dumma dumma asata guyerakka miisa tikafeettishe de izayssi haysse misilesa bolla beettees.

issinay para ekkidiyi medoosatas faayatetha immisa haakkimeppe issinosi parasa oykkidinne hayssa parasa pilgishshe xeellis guussukko bidoppe attin paraykka soo me doosatappe issinoosa geetettes naazikka paraza oykkidikka bessishe deees

Paaray bttees paraykka soo medoosatta giddoppe issinooza geetettes hayssa farazaska paayatetha immiza akimeykka de'ees issi farazara yida naykka oykkidikka paayatetha immiza akimizassi paraza bessishshe de'ees gussukko parazikka eqqidi de'ees

Medoossatas bayatetha immisa hhakimey beetdees hayssi aakimezikka issi haresasi bayatetha immishe beedees nam'u asatikka bayatetha zaareza oykkidiyakka bayatetha immisa hakimezas pessise de'oosona hara asatikka geetosona.

Medoosatas bayatetha immiza akimeti beettosuna medoosata kitofekka so medoosatappe kameesati beettosuna haytikka bayatetha immeesa nam'ua kittikka issiroo miisaysiisi akifesikka barfa cardishetiees asatikka deyoosona.

dumma dumma ayfi ayfeta kathata ayfisana dhaley beettees hayssika dhalezi qasseka hayssika erkane giddoni tucettidi deizayssi beettees hayssika dhalezi keehidikka ordisanaw kathatan pistetidi keehidikka go7a immanawu maaddes guussaqo hayssika goshshanthas ayfes muurotusana beettees

Keetikka dar'o waaddha miisati beettosuna issi aayakka issi waata miisa issi qodhenee motura aaththatanne aayakka waata miize haa qochashe wolko daashe beettays gitoppe attin waata misayakka kaththazamana xielliza issi beettees.

nam7u kaameti beettosuna issinosikka kawo kaame woykko ambulanthi gidanon dandaees hayssika dumma dumma miishata issinosu ooththise duizayssi hanes kuussako hayssika elesiti asa nayta maaddanas sinne shembota ashshenas goo7ees

Medoosata haakimeti beettosuna amedoossata haakimetikka keehidi daro medoosata woykko miizata akamish beettosuna hayssika haakimeti miizatas payadeth immana maaddes miisatikka keehidi soo me doosafi shiiki de'oosuna

Medoosatas payatetha miza nam7u aakkimeti beettosuna issi addezikka fara oykkidi aydidinne lam7o medoossatas fayatetha i miza kimetappe issonisikka barasas wozna shuchchas eeshe tees guussaku.

oyddu asati boothu maydayti eqqitosona haytikka oyddu asatikka misetas faayatetha immiza woykko medoosadas paayadetha immiza medoosada akife kitalawu dandayekkes guussakko

Godare beettes gusako godare eqqidika issi misha xeelishe dona doyidine beettes gusako godare sinthan haththayi maaththay beettes.godareka wora medosappe issinoko.

Issi kareththa kaffo qommotappe issinozi bettes qodhdhezikka izzasi kehidineka orddana giddi ekkiza kaffoy bettes hayssika kareththikko qodhdhezi kaffozika kehidi kareththiko gussako kaffo qommotappe issinozako.

wora hareti bettosona woyikko nuni zebera getetidi xesetidayisati betesona hayisati demibba herani kehidi betishe deyosona daridi issoyi isuwaha xelishe desona

Haylashoy beetes haylasjoyka awa kayizaysi ache doyidi ache funaka gage doyidi betes gusuko haysi haylasjoyka hathan de'iza medosatape issinoza getetes haylashozika ichidi ache doyidi kehipe betishe dees

Godareynne qawara beettaysu godarezikka gawariyo demmidi eqqidi de7es gawariaka godareza demmadanne qabashe beettawusu gidoppe attin kechara kecheti diiza sohoy beettees hayssika godarey wora medosatappe issinoza geetettes.

nam'u gammoti ichidi deizaytikka beettees issi gammuzikka keehidi ciggida wolqama gammokko issinozikka yelaga naato gaammokko gidoppe attin nam'u gammotikka ichidi deees naato gammuzikka ha xeellishe deees issi ciggida gaammuzikka caala gammuzikka ichidikka naato gammuza xeellishe dees.

kafo qommota pe nam7u hissi medhotiy beetoosonaa leemisos boothara karetha wala walakay qoodheykka karedhi dinnekka akeeki dinnekka fazi ekkezayssi sintha baggarakka som7otikka zoyita kafo qommoy beettes hayssika kafokko

Hayllashoy haaththa duunan duuna doytiihe ichidinne haaththa achchani deisayssi beettes hayllashoyka haaththa giddon deiza medosatappe heessi nuza geetettes hayssi hayllasosikka awa kayshe beettisayssi dees guussakko

denba hareti woykko zebrati beettosona hayssika wura medoosatappe issinuza geetettosona etikka keehidinne denba bessani de7izayssi issife shiiqidinne eqqidayssi issoy issoyka issi miisha demmidi xeelishe de7osona guussukko hayssika lo7okko.

Maa7e beettees maa7eykka wora me duussadappe issinosa keetettees maaheykka sintha tuuza dhoku uthidi uddidinneka qoodhe duku uthiti issi bagka qodhe gidinnekka xeelishe re7ees maayessa kuheraysse asikka bettees maayesa bolla kezishe.

ayllashoy ichidinne awa ka izayssi beettes hayssi hayllashozikka ichidinne geedi maylo haaththata gidtoni eelo haaththikka kakkonna mela bessani ichidi deehes kuussukko qasse kaadhetikka kafoykka haaxe giddon beettes kuussukko hissika hayllashoy haaththen deyssame doossatappe hissinusakko

Nam'u maayetiy beettosu na nam7u maayetikka issinos eqqideeha xeellees heni baggadakka issinozoy uttidi deehees maayikkayawura medosadappe issinoza geetettes maayetikka ayfe kessitinne keehidi xeelishe deyizayssi beettes guussakko.

Keeti daro urdaleti beettosuna daro wurdaletikka denba heeran diqqidinne issimisha demmidinne dagammidinne woxxana kishe beetto suna hayssi urdale ashoykka meetettinau dandayees guussakko urdaleykka wora medoossa.

Kananay woykqo buta leekkisayssi beettees kananay hayssikka uttidinne paseka issi miisha bolla uttidi deisayssi beettees kananazikka uttidikka toone gulbatu mala uttidi sinthato za pidosidi haasxeelishe deees.

Issi kafoy mitha bolla bolla uttidayssi beettees hannaka kafo naa gidhana dandayis sommasikka izis keehidi zo'okko isakka mitha bolla uttadanne issi baggaso sawotha seella sheete ays kuussukko kafo qommotappe issinosakko.

Asoy duuna doyidayssi ba achche duuna doyidi bessishe bekatora deiza issi beettees gidoppe attin aasoykka keehidi haaththe giddo dehizame doossatappe issinosakko aasoyka hayssi keehidi ordida ceekida aasoykka beettes guussakko.

Aylu kanay beettes kuussukko ayllu kanay woykko wora kanay eqqidinne haythe lowusshidinne xeelli shedes hayssika worakanatappe woykko worame dosatappe issi nuusa geetettanawukeehidi dandayees guussakko.

nam7u geleshshoti beettosona geloshodikka uttidinne deizayssi issinoos eqqidi de7izayssi beettes qasseka geloshidikka mith oykkidi deizayssi beettes geloshoykka wora medossatappe issinosa geetettes geleshoyka xeelleshinne asa masatees